pulic health officials get big work wen disease outbreak happen o. dem suppose inform pipu make everybody sabi wetin dey go on but at di same time dem no suppose cause fear o wey go make pipu panic or lose hope. To balance dis matta no easy o but e possible if dem dey use sense and follow correct step. First, make dem dey suppose talk true but no tok am in a way wey go scatter pipu mind o. If dem wan announce new disease, make dem tok wetin de disease be, how e dey spread and wetin be de sign and wetin pesin fit do to protect themself. no be to just dey shout without explain well without explaining well. fear dey come wen pipu no understand wetin dey happen. public health pipu suppose use calm voice, simple language wey everybody fit understand o no be big grammar or plenti medical tok go help. if dem use pidgin, local language or something wey relate to pipu everyday life, the message go sink well and pipu no go fear o. if pipu sabi say government dey control dis matta, dem go calm down. anoda tin be say, dem suppose give update daily. no be say dem go tok once den keep quiet. when pipu no hear anything again fear go begin grow o. even if nothing change dem fit still tok say everything still dey under control. na small message fit help pipu mind rest o. public health officials fit work with community leaders or religion people and popular faces for town if pastor, imam, or tok say make pipu follow pipu go lis ten o pass if na only government dey tok am. This one go help reduce fear and make pipu do the right tin o. dem supoose to monitor wetin pipu dey tok for social media. if lie or fake news begin spread, dem suppose quick correct am no be to ignore or delay reply o. Big lie dey waka first. once correct info dey everywhere, panic go reduce o. To conclude, to balance between informing pipu and no cause panic public health pipu need to tok. tok am wel give update, work with trusted pipu and stop fake info. if dem dey do all dis thing o, pipu go trust them and do wetin dem suppose do without fear. na dis kind balance go help fight disease well.

To communicate with an uncertainty about disease no be small work oh, especially for dis awa kontri Naija wey pipu dey fear quick and information dey spread fast. Public health official have to use correct strategy wey go make pipu understand di risk wey dey, but still no cause am cause any panic to make dem begin blame some pipu for di disease. One beta strategy na to always tok di truth oh. Even if dem neva know anytin about di disease, make dem still say “we dey study di disease”, make dem tok say “we still dey look into am, but for now, na dis we know.” No be to hide information or even lie, because, once pipu catch dem lie, trust go finish oh. Wen pipu trust who dey tok, dem go fear word. And anoda strategy be sey make dem dey bring di information small small oh. No be to pour everytin once. Make dem use simple words and example wey go sense to anybody. For example, instead of sey “airborne transmission”, dem fit tok say “e fit spread wen pesin cough or sneeze near you.” Dis kain explanation dey enta pipu head well well oh. Public health pipu suppose use radio, TV, social media or even market to tok pass message. Dem fit do drama, music, and oda tins wey go teach pipu di risk and how to stay safe. Wen message come in different way, e go reach more pipu. To approach any, dis kain wahala, dem no suppose point finger at any tribe oh, religion or even community. Disease no dey look for face. If na only one area di disease start from, dem fit tok say na there e start. But dem no suppose make am look like sey na there e start from, but dem no suppose make am look like sey di pesin for there dirty or cursed. Dat kain tok fit make pipu begin hate dem or fear dem. Dem suppose dey use word wey show sey everybody fit get disease, and anybody fit survive if dem dey follow health advice. Make dem dey show pipu from different background wey survive di disease or dey epp odas. Dis kain one dis one go epp stop dis kain discrimination. And finally, make dem dey enroll pipu from every group, like women, old pipu, religious leadas and odas wen dem dey plan health message. If everybody join hands, di message go strong and pipu no go dey use disease take mock or avoid odas. Na so public health fit tok true, avoid fear and still join public pipu togeda to fight disease.

To make pipu change how dem dey do tins like take vaccine or dey clean hand well during disease wahala. Public health pipu have to use beta method wey go make sense to everybody. Pipu no dey just change because dem hear sey make dem dey do am. Dem dey change wen dem trust who dey tok, understand wetin dey happen and believe sey di tin go epp am. First, na to make sure sey di message clear and no get confusion. If you wan make pipu wash hand or take injection, you have to explain why. Dem dey say disease fit kee pesin, but if dem dey follow wetin health pipu tok, dem go safe oh. Wen pesin understand di danger and di solution, dem go ready to change. Secondly, use pipu wey dem respect first. If na pastor tok, pipu go hear, if na chief or leada for village tok am, dem go gree. If na pesin wey dey famous, like musician or actor tok am, di ma?ta? go enta dia heart well. Pipu dey follow who dem dey trust. Anoda way na to show example. No just tok say “watch hand or take injection.” Make pipu see how e dey don. Do am for front of dem. Show dem sey you sef don take am. Do small drama, dance, or even play wey go teach pipu, na so pipu dey learn quick. Use language wey dem dey hear everyday. No tok big grammar wey go confuse dem oh. If na Pidgin, use am. If na local language, use am. Di main tin be sey make dem understand di message well well. You fit also give small reward. If you fit tok say pipu sey everybody wey take vaccine go get small soap or sachet water or even small food, e go encourage plenty pipu. Na small tin dey move some pipu. No forget to clear fear and lie. Plenty pipu dey fear vaccine or believe fake tory. Na so, your work, to tok true, show sey notin dey happen and ansa dem kweshon. Wen pipu mind dey rest, dem go change oh. To make pipu change behavior during disease, na to use trust, clear information. Example, reward and trust. If you do all dis, pipu go hear word and do wetin go protect dem.

When health risk info dey too much, or dem dey blow am big pass as e be, e dey cause wahala oh wey no suppose happen. Pipu go begin fear, panic go full everywhere and dem go start to do tins wey no make sense, because dem no understand wetin dey happen. Dis kain tok wey dem dey call “sensational information” dey do more harm than good oh. Once pesin hear sey one disease don come wey dey kee fast and di message no clear or e too loud with fear, e go begin tink tink sey e go die soon. Some pipu dey run comot for house, some go stop children from go school, oda go park go village. All dis na because of di kain way di ma?ta? take enta dia ear. Like for example, wen Ebola first come for Naija, some pipu hear sey if dem baff with salt water, dem no catch di disease. Plenty pipu rush go baff salt with salt water. Some even drink am. Na lie information cause sickness for odas. Some pipu die because dem plenty salt. All dis one happen because message wey dem hear dey hear no come from correct source. Anoda example na during CO COVID-19. Some pipu hear sey if dem breath near pesin, dem go just fall die. So, pipu begin fear everybody wey cough or sneeze. Some even run from dia family, or di big pipu wey dem tink sey don catch di virus. Dis kain fear cause hate, pain and wrong behaviour. Wen health information dey too loud or dey carry fear, e dey make pipu lose trust for health workers. Some go begin say na government plan or sey dem wan kee pipu. Once trust don break, pipu no go gree take vaccine or follow health advice again. And to stop dis kain wahala oh, health pipu have always give correct information wey clear and mild. Dem no suppose shout, fear but make dem explain wetin dey happen, and wetin pesin fit do to stay safe. If dem use pidgin or local language wey pipu sabi, di message go enta well well and fear no go dey too plenty. Wen information too loud or full fear, e dey spoil pipu mind oh, cause wrong actions and make tins worse. Na only truth, simple and calm information fit epp people know wetin to do and how to protect demsef.

Social media and online platforms na strong place wey pipu dey use am and spread information. Especially when e come to health matter but sometimes, dis kind information wey dem de share de cost wahala o because na over hype or lie lie dem dey carry waka. For today world every body dey online, everybody dey for facebook or whatsaapp or twitter, tiktok or even Instagram and de rest don de turn big market for information. but de wahala be sey once one person post health gist e go like fire wey catch petrol even if na fake information. Person fit just talk sey if you drink cold water after food, you go die o and pipu go begin fear, share am believe am without asking doctor na so fear dey spread pass de really sickness. wetin de make am worse be sey, Some pipu de use fear information take chase likes, followers or even money. Them sabi sey if dem de post strong headline like dis food fit kill you if you eat am at night, pipu go rush click am na dis kind sensation information de cause panic o. some pipu fit stop medicine or begin use one drug because of wetin dem de see online but health expert and organization fit stop dis kind wahala o. First dem need to online tool, dem suppose de post correct information use simple language wey pipu fit understand like pidgin or any other local language no be to de write big grammar wey go de confuse person o if dem de sey fake health news wey dey trend make dem de quick talk sey na lie come explain why e no true if possible dem fit use short video pictures or even pidgin like dis one too so dat pipu go hear well well. Dem fit work with influencers or celebrities too if big person talk correct health information e go reach many pipu o health pipu suppose dey always update page with latest correct information no just de wait make fake news full every where before dey talk. Another way is to teach pipu how to sabi real from fake dem de sey no believe every health news wey you see online, check am well ask doctor if everybody sabi sey no be every information be true e go hard for fake news to spread o. so as social media fit cause wahala e fit also help if you use am well o naso sabi you use am with sense. health pipu must wakeup join de talk o

To sabi health risk well and no fall for fake information or over hyped news, both individuals and community need to shine their eyes well well o e get ways wey pipu fit use take get beta understanding wetin de really happen for health matter without allowing fear or lie lie news carry dem go where dem no no. first person need to learn how to reason well before believe any health info wey dem see. No be everything wey fly for internet be true oo. If you hear sey one green seed cure all sickness with this food go kill you sharp sharp calm down first ask your self who talk dis kind thing, dem be doctor, dem show proof, e make sense, if de answer no clear no rush believe am o pipu suppose de ask questions first o if dem dey hear any news health talk, make dem ask nurse, doctor or even go health centers go confirm if you no sure keep quite or ask beta person wey sabi no carry information wey fit cause panic dey fear up and down o. community too get group, community leaders, church heads, imam, youths leader fit organize small talk or health meeting where dem go invite health worker to come explain things well o if pipu dey collect correct info from pipu wey dem de trust e go help reduce fake news o. even market women and okada men fit help spread correct information and if dem de sabi de truth. another beta way na make pipu dey read from correct source if you wan check health gist online, try go places like WHO, NCDC or your local hospital website no just believe random whatsapp group cast video wey no get head line or tel. pipu fit also fit form health group for area, dem fit dey gather once once to talk about health mata and invite professional make e teach dem. even school fit also help by teaching children early how to sabi true and false and finally make everybody de calm no de panic when you hear news health gist. sometimes fear de kill person pass de sickness itself, use your head ask questions and always confirm de truth naso pipu and community fit develop correct understanding about health risk without allow sensational news carry dem go where dem no dey plan go use sense ask questions confirm before you believe o

Blood transfusion no be de only way to treat person wey don dey loose blood or get low blood. If person no gree collect blood because of religion or personal believe we still get other treatment wey doctors fit use dis one de help manage de condition without real blood. make we talk de alternatives de good side and de wahala wey fit follow. One beta alternative na medicine wey de push body make e produce more red blood cell dem de call am blood bursting injection dis medicine go tell your bone make e start to de produce blood e good for person wey de prepare for surgery or get slow blood lost. De sweet part be sey na your own body de do de work o but e get wahala e no quick work e fit take days or week before blood go full again so e no good for emergency. another one na to give iron medicine, vitamin B twelve and folic acid dis thing dey help body build blood naturally dem fit give am as injection, or tablet. If person get small small blood lost, e go help but just like dat blood bursting injection e fit slow o. another method wey doctors dey use na cell salvage dis one na when person de do operation de machine go collect de body, d blood wey come out, clean am den return am back into de person body e good because na same person blood no be another person own. if de blood get infection or dirt dem no fit use am again. dem fit also use volume expanders no be real blood but liquid like saline water or special fluid wey go help maintain blood pressure e go give d e body small support until blood full bag but e no carry oxygen like blood so e fit work only for short time. sometimes doctors fit give oxygen therapy join if blood low dem go give oxygen through mouth or machine so small blood wey de remain go fit carry oxygen. e no add blood but e go help de one wey dey work beta so all dis treatment dey useful wen person no wan use blood but dem no strong reach real blood transfusion. doctors go combine two to three together manage de situation de koko be sey option dey but e get limit na to use sense and follow wetin fit help de patient best

Atittude wey pipu get towards blood transfusion dey different from place and culture or society play big role for how pipu reason de mata. some pipu go gree sharp, sharp others go sey big no all because of how dem grow, wetin dem believe and how dem dey take see life and dead. Make we talk how cultural and societal wahala dey affect blood transfusion. For some culture blood get special meaning dem fit see blood as secrete spiritual thing wey no suppose mix with other person own, some pipu believe sey if dem collect another person blood, dem go carry bad spirit or wahala join body. Others feel sey e go spoil their beauty or spiritual standing. dis kind believe fit make person reject blood transfusion even if e de critical, religion too dey play strong role. Some religion group like Jehovah Witness no de accept blood at all dem believe sey bible talk sey make person no take blood so even if dem de die dem no go gree collect am for this kind case no be sey dem no trust hospital, or doctors na just strong religious type. society fit also affect how pipu dey reason blood mata for area wey pipu no trust health system or government dem fit fear sey blood wey dem go give dem no pour dem go de ask who get de blood dem de clean dem no go use me for experiment na fear and mistrust de cause dis kind talk even poverty and lack of education de affect de mata. some pipu never hear about blood transfusion before if doctor talk am dem go fear or confuse some go feel sey na last sign before dead so dem go refuse because of ignorance no be even believe now, wetin health worker go do for this kind place dem go learn to understand different believe and respect am no be to laugh or shout on patient dem go explain with care use language wey person go understand and no use big grammar if possible dem go involve community leader, religious head or family to help talk the mata for diverse area doctor and nurse suppose de open minded dem go learn d pipu culture ask question and no judge if trust built pipu go lis ten cultural understanding na key to beta care without fight

When person talk sey dem no want take transfusion e carry but legal and ethical wahala wey health worker need manage with sense. person get right to choose wetin dem want for body but doctors to get duty to save life. to balance the two no easy oo but e possible when beta communication and respect de. For legal, mata law talk sey every adult get right to decide wetin go happen to their body, if person sey I no blood even if e go cause dead health worker no suppose force am if dem force am na human right wahala be dat and e fit lead to court case. so legally once patient don talk sey no blood and e don sign pepper or talk clearly doctor suppose respect am but de case go change small if person na pikin or de person no fit talk for themselves like if person de unconscious for pikin na parent go decide but if de thing go seriously endanger de pikin life court fit allow hospital give de blood especially if na emergency but for person wey no fit talk doctors go use wetin dem de call best interest wetin go help save life unless dem see wetin instruction before sey de person no want blood. now for ethical side doctor de face strong wahala dem swear to protect life, help patient get beta but at de same time dem suppose to respect patient choice na hear balance enter we could call am communication and respect. Doctor go explain everything de risk, options and consequence if patient still sey no dem go respect am. health worker fit also fine alternative way like we don talk before blood building machine, iron oxygen cell selvage all these fit also help as long as e dey serve as wetin patient accept dem fit use am. trust de very important if patient trust doctor e go de open to hear for option but if doctor act like act, act like sey dem wan force treatment patient fit lock up na why empathy, calm voice and clear talk de important so to balance patient right and doctor duty na to lis ten well explain well and always respect person believe as law and ethics dey protect both side sense and compassion go help make de right decision

For ninja e de very important sey health pipu sabi how to take care of patient wey no want collect blood like some Jehovah witness or any body wey get believe wey no gree for blood transmission. De work of doctor and nurse no be only to give medicine, but to understand wetin de patient believe respect am, and still try de make dem dey feel save. First, de health pipu suppose seat down with de patient talk well well make dem understand why de person no wan collect blood if na religion e good make dem no force am because na every body get right to choose wetin enter their body. de beta way to sey let dem look for another method wey go help instead of blood one method be to give de person fluid like, ]cs] to help balance wetin de for body. Den fit also use medicine whey dey help body produce more blood some other times de doctor fit use iron tablet or injection like folic acid and vitamin B twelve wey go help body make blood by itself. If person get accident or operation dem fit try reduce how blood de lost dem go use sharp sharp method wey no go allow blood fall anyhow some hospitals de use machine wey de collect de blood wey comot during operation clean am and put am back for de same person dis one no be blood rom another person so some patients go gree use am and way be to monitor de patient well well dem go de check oxygen level blood pressure and d red blood sale count regular so if any wahala wan start dem go notice early if de situation don too critical de doctor go call family make dem reason wetin go happen next. to avoid complications health care workers suppose de plan ahead if dem go know sey person go need operation dem go begin dey prepare weeks before give iron, folic acid and check blood level dem go also train all de staff for how to handle dis kind special case for every thing respect and clear communication na de key once patient sey dis doctor understand his believe ans still want help trust could build and treatment go work beta

For this world wey plenty pipu de believe sey God fit heal sickness. and fit e still dey important make person open eye well no be every man of God or spiritual healer dey genie some de use pipu condition take make money or do show. So make we talk how person fit meet true faith healing and de red flags wey show sey something no pure. first make person always ask questions if one prophet or healer de talk sey only him get power to heal and everybody else no sabi dat one na big warning true healing no dey come from man na God hand any body wey de make am look like sey na by him own power make you shine your eye well. Another red flag na when dem dey collect plenty money before dem pray or heal you. If dem de say make you pay before miracle happen or buy special oil or water or even soap some with treat money e fit be scam. True faith healing no de sale offering na by choice no be by force if dem de tell you make you stop your medicine or hospital treatment completely sey na only prayer you need make you think twice even bible talk sey wisdom dey important, God fit use doctor and medicine too. anybody wey dey block you from get medical help, dey play with your life o also if de priest wey you go for prayers de involve beating, fasting without control, training, any kind abuse run from there o. God no de inside wahala faith healing suppose bring peace not fear or pain. Another way to check clean na through testimony if person sey dem feel dem heal ask more questions how long e take wetin dem do if e just be story without evidence or too sweet to believe e fit no be true o. lastly make person use prayer and common sense no rush go every crusade or program check d person character, life style and wetin dem preach if e no align with love, peace and truth waka go another place o. faith healing, faith work but make person no use am take work forget sense. God give us brain make we reason thing well o open eyes hold your believe and protect yourself

For many part of de world, traditional medicine dey very important, pipu dey use am before white man bring hospital and dem still dey use am for today. Especially for village or when money no dey. Different culture get their own way of treating sickness wey don de pass from generation to generation. for Africa especially our ninja, pipu de go herbalist, moon scatter or spiritual healer, herbalist de use leaf, wood, back of tree take prepare medicine wey person go drink, rub or even bath with. If person get malaria dem fit give bitter leaf, dogo yaro or apple, for stomach pain dem go mix ginger garlic and other local herbs. Bone setter de help pipu wey break leg or hand dem go use local technique take adjust de bone and tire am with stick or cloth make e heal. for china dem get traditional Chinese one common method na where dem de use small needle press for different part of de body to relief pain and make blood flow well dem also use herbal tea massage and for body balance and stress control. For India dem get something wey mean knowledge for life dem believe sey if body, mind and spirit balance well person no go sick dem dey use herbs, yoga, special diet and oil massage to treat sickness and keep body strong for native American, pipu dem dey use herbs like, tobacco and sweet grass for healing dem go burn am do to clean bad spirit or energy dem also de sing and dance for healing ceremony de believe be sey everything from natural fit help human being heal. For south African, South America, especially among d amazon pipu dem dey us powerful plant for spiritual healing dem dey believe sey sickness fit come from spiritual problem. so dem go use dis plant for ritual wey go make person vomit or see vision to clean body and soul. all these culture get one thing in common dem believe sey nature get power to heal, even though modern medicine de now, plenty pipo still dey combine both traditional and hospital medicine de key be sey make we respect each other believe and find better way to mix old knowledge with modern care.

Traditional medicine don dey help plenty pipu for ninja. Especially when e comes to mental, and emotional well being. De benefit wey de inside no be small o and many pipu still de believe sey e get power pass modern medicine for some kind sickness wey de concern mind and spirit. Make we de talk de benefit wey pipu dey get from traditional medicine and how person fit take majors or evaluate am. one big benefit of traditional medicine na sey e de connect person with culture and believe, when person de use herb or go meet native doctors or even spiritual healer e dey feel sey e de go back to him root. this kind connection de give person peace of mind and confidence sey e go go well so na emotional healing be dat. Another benefit be sey traditional medicine de help reduce stress some herbal mixture fix calm person body and mind, some de help person sleep well, some de reduce worry even de process of seating down with herbalist or elder wey go lis ten to your problem fit give you relieve take therapy no start today our pipu don de do am since. some traditional treatment like massage, hot water therapy or even use of special leaf de help person release ten sion all this ones de improve mental health small small spiritual cleansing too fit help person wey believe sey dem dey carry bad luck or bad spirit once person feel sey e don dey free e go begin de happy and think well. now how we go fit measure, take measure or check all this benefit. First we fit de ask pipu wey use traditional medicine how dem de feel before and at that treatment if dem dey talk say dem de sleep beta dem de happy pass before or dem mind don calm down na sign wey e go work this one na through interview and small questionnaire. Another way na to observe de person behavior if person if before d person no de talk or e de always vex but after treatment e de begin smile or de relate with pipu na improvement be dat o we fit still use small mental health, person wey no too hard to check person mood or stress level before and after treatment. we fit even do group study like gather small pipu wey go use traditional medicine and some wey go use den compare dem after one week or two any difference wey show go help us sabi de thing de work so traditional medicine de help mind and spirit well well and we fit use observation, interview and compile some tech measure na we just need to respect d process and believe wey dey inside.

Traditional medicine dey help many pipu, but e still get some kind wahala wey fit follow am if pesin no careful, some of di problem wey fit happen na wen pesin mix am with hospital medicine wen di herbal mixture no pure or, dem no use am well .one big risk bi say traditional medicine fit clash with hospital medicine. If pesin dey tek drugs from hospital and he still dey use herb, dey fit fight for body. Some herbal medicine fit mek no work well. Or e fit mek di drug too strong wey go cause anoda sickness. Like for example, if pesin dey tek drugs for heart and he still dey use some bitter leaf mixture, e fit increase blood pressure or cause dizzness. Anoda problem bi say some herbal medicine no dey clean, sometimes, di pesin wey bi buy am no wash the leaf well or e go mix am with water wey no pure, dis one fit bring infection or stomach problem, e still get some pipu wey get, wey go add chemical or strong tin inside herb herbal mixture just to mek am work fast. All dis one fit damage liver or kidney. Some traditional medicine sef no get correct measurement, dem go just tell you to tek one cup small small, but no bi everybody hand get di same size. If pesin tek overdose, e fit lead to serious problem like vomiting, running stomach or even fainting. Now, how pesin fit reduce all dis risk? First, mek pesin always inform doctor say he dey use traditional medicine, no hide am, so that if e go cause wahala, doctor fit advise you to stop. Second, mek pesin dey buy herb from pipu wey sabi no just buy any mixture from road side. Ask question, know wetin dey inside and how to tek am well. Also, mek no dey mix plenti herbs togeda or mix with hospital drugs unless doctor or qualified pesin talk say e safe if pesin dey feel any strange tin afta using traditional medicine like skin rash or serious headache, mek he stop am sharp, sharp o and go hospital. Traditional medicine get benefit but e get too. Na how pesin tek use am go determine if e go help or harm. Mek we shine our eyes well, well and dey wise anytime we wan use anyhow.

For Naija, many pipu de use traditional medicine becos e cheap and e de work for some cases, but make no mistake, not all traditional medicine de safe or effective. To make sure sey traditional medicine no go harm you, you got learn how to evaluate am well. Not just follow pesin becos e be healer or becos e de popular. You fit ask yourself some question to help you know if di medicine de safe. First, you got to know di pesin wey de sell or administer di medicine, e important make you check if di pesin get any formal training or if dem be registered traditional healer. If di healer no fit explain where am, where im herbs or treatment come from, or how dem dey work, or e go better make you avoid am. Traditional medicine fit work but di pesin wey de do, wey de use am must sabi what im de do. Check if di medicine get any warning or side effects – some herbs fit cause damage to your bodi if you no use am well or if you use too much. If you notice any unusual side effect after using traditional medicine like rash, dizziness, or stomach pain, stop am immediately and seek medical help. If the healer no fit explain di possible risk or side effect clearly, na red flag. Make sure sey di treatment de based on real knowledge, not just guesswork or spiritual belief. If di healer de make unrealistic promises like: ‘’I go care con-, I go cure cancer in three days’’ or ‘’No sickness fit defeat me’’, na dis big warning sign. No medicine fit work dat fast or promise perfect cure for serious sickness. Real medicine, whether traditional or modern dey take time to work and e require patience. Another red flag be if di medicine de too expensive or de too scarce to find. Some pipu fit use high price or rare, or rarity deceive you into buying useless or harmful product. Also if di healer de refuse to work with doctor or medical expert, or de discourage you from seeking hospital treatment, dis na bad sign. True traditional healer go encourage you to see doctor if dem no fit handle di case. No forget to ask question about di herbs and make sure sey you understand how di herb work; if dem safe to use wit other medicine and if dem de approved by any health authority. If anything de suspicious, beta seek medical advice before you go ahead.

Faith community and spiritual leaders get big role to play when e come to promoting health and well-being for many pipul in Naija. But plenty pipul dat pit na the first thing dem turn to when dem get health problem. So spiritual leaders fit influence the way pipul go take care of their health. dem fit help guide pipul to make better health choice provide emotional support and even promote prevention of illness. When pipul wey spiritual leaders fit play na to encourage healthy lifestyle. Many churches, mosques and other field groups dey teach about the importance of keeping body and spirit healthy. If spiritual leader fit preaching preach about the important of eating well, exercising and avoiding harmful habit like smoking or excessive drinking e go help the community life live healthier lives. Example a pastor or imam fit talk about how healthy living is pat of taking care of the body God gives you. Spiritual leader also fit provide spiritual and emotional support when person dey sick e no just they need physical treatment dey also need spiritual and emotional comfort. If communities fit provide prayers, counselling and community suppose to help the patient feel better emotionally. Sometimes the support from effective community fit speed up healing because the person feel loved and cared for. A pastor or imam also fit visit sick members pray for dem and offer encouragement. For doctor, for doctors e go help if dem collaborate with spiritual leader to provide holistic care for their patient if a patient on faith or religious healing the doctor fit involve the spiritual leader in the care process making sure that both the medical treatment and spiritual care dey align. Example if a person refuse to take medicine because of religious belief, the doctor fit talk to spiritual leader to see how both side fit work together to support the patient healing. Doctor fit also refer patient to spiritual leaders when the patient need emotional or spiritual support if the doctor see say the patient dey unhealthly Prayer spiritual healing doctor fit recommend dem to their pastor or imam to ensure the patient emotional need dey meet. By collaborating doctor and faith leaders fit provide beta more comprehensive care for patient. This thing go help patient feel balance knowing sey both their body and spirit they taken are of also go increase trust between the patient and the healthcare system because dem go feel say their belief and value dey respected.

For many Naija pipu, religion na big part of their life. So e dey show for how dem dey take handle God matter. Plenty times doctor go hear request like doctor abeg pray for me to make pastor con lay hands. Sometimes patient no wan take medicine until pastor or Imam talk say make dem dey take am. Others go say, doctor join dem for short prayer before treatment time. You know say dem dey find both physical and spiritual healing. Some people believe say sickness fit be spiritual attack. Maybe for village pipu, enemy or even bad dream. De go talk say na arrow dem shoot, so dem go prepare go deliverance or prayer house instead of hospital. Some even dey fear operation or injection say e go open body for more spiritual attack. So, doctor need to need to come down and explain well. Sometimes e give dem space to pray before treatment. Another wahala be sey, some faith no dey allow certain medicine. Like example, some faith no dey allow blood transfusion even if de dey near death. Muslim women sometimes no dey gree male doctor touch dem body unless na emergency. So, doctor go find need find female doctor of nurse to handle dem. Sometimes, some go fast during Ramadan or even church program even when dem dey get health condition like diabetes] or ulcer. Even if doctor talk make dem eat, de go still fast because of faith oh. Doctor go always find way to balance health advice with their belief wey go suggest sey make dem dey break fast early or take small food. Plenty times, patient go dey ask questions. Big questions like, doctor na God punish me or you think sey i go survive? Dis na sign sey dem dey battle with spiritual fear or doubt. Doctor no show understanding, no be to laugh or ignore dem. Some hospital dey bring chaplain or Imam to talk to patient make dem dey feel better. Last last doctor sabi sey health care no be only body matter for Naija. um E join mind and spirit too. If doctor respect pesin belief and still do e work well well, patient go trust am and treatment go work better for everyone.

For hospital matta one big tin be say, doctor and nurse have to respect wetin patient wan do about dia own body, e get some key principles wey dem suppose follow, first make dem dey lis ten well. Patient have patient have to explain how dem feel, wetin dem wan and wetin dem no wan, doctor no supposed cause pesin tok or do like say patient no sabi anytin. To lis ten na big respect wey dey show patient opinion matta. Second make dem dey give patient correct information nobi to hide anytin and confuse pesin wit big big grammar, dem go break evritin down make patient understand wetin dey happun to dia body, di treatment wey dem dey fit do, di good and bad side wen patient sabi wetin dem go do, dem fit make betta choice. Third make dem allow patient choose, nobi by force sey bicos doctors no plenty e go push patient to do wetin dem no want even if doctor tok say e get betta idea e get allow patient decide by dem sefs unless patient no fit reason well, again bicos of sickness. Fourth, make dem dey respect pesin belief and culture, some fit no believe for blood transfusion, some no go wan male doctors touch dem even if hard, doctor suppose find way wok around am, wit out vex or tok bad, respect dey important. Fifth, make dem dey keep evritin secret. Anytin wey patient tok, or tell doctor or nurse na secret unless pesin or patient say make dem dey tell anoda pesin. If patient trust doctor, say im secret dey safe, im go open up betta, e go help treatment work. How dem go apply all dis for hospital? Simple, make dem dey patient to lis ten make dem no rush patient. Make dem explain tins in simple tok wey patient understand, make dem always ask, you gree make we do am? Bifor anytin. Make dem no laff or look down on anybody. Make dem dey protect information like gold. If health care pesin dey do all dis tins patient go happy dem go trust hospital pipu more and treatment go wok fast. Respect your patient choice na big part of health care matta

For hospital or clinic, sometimes wahala fit happen between doctor and nurse and patient because dem no gree for how dem wan treat one sickness but e get plenty better way wey person fit take handle dis kain wahala make e no turn big kasala. One, make dem sabi say communication na key. Healthcare person suppose dey hear patient well well. No be to dey talk anyhow or rush person. E good make dem calm down, make person yarn wetin dey worry am, how e dey feel and wetin e need. Dat one go help doctor understand wetin de patient mind. Two, respect na big thing. Even if patient dey wrong make healthcare person no dey look am like sey e no sabi anything. Respect na two way something. Once both pipu dey respect each other wahala go reduce. If patient see sey dem dey take one serious, e go calm down. Three, make dem dey explain things wey some patients no go gree because dem no understand wetin doctor dey talk. Make dem break dem well well, use simple language wey patient fit relate wit. Like instead of to talk say, “chemotherapy” just talk say, “na strong medicine wey go kill de bad sickness for body”. Four, make healthcare person sabi culture. Na Nigeria we dey and pipu dey different tribes and different beliefs. Some pipu dey believe sey na native medicine dey pass oyinbo one. Make healthcare person no just dey condemn patient belief. Instead, make dem dey try blend de treatment wit wetin patient go still work as long as e no go cost harm. Five, empathy matter. Make dem try put themself for patient shoe. If person dey fear injection or surgery, no be to shout or force am. Talk to am gently, tell am sey you understand and show am sey you dey care. Lastly, make dem involve patient for the decision. No be to just write treatment wey patient no sabi. Ask am just one e go fit, give am choice if possible.? Dat one go make patient feel important and part of the plan. If dem dey follow all dis way, plenty fight no go even start and even if small one happen, e go end sharp sharp. Peace go dey and treatment go work better.

To sabi whether healthcare providers dey respect wetin patient wan do, or how dem want take receive treatment, dem fit use many ways check if dem dey do well or not. For Naija as our pipu sabi sey persin wey chop belle full go talk true. Naso We go know if patient dey happy or not tru wetin dem talk and how dem behave after treatment. One-way wey healthcare provider fit take measure dis, na through patient satisfaction survey dem fit ask patient some kind correct questions like dem gree make you choose wetin you want or dem explain give you well before dem treat you, if patient say yes e mean sey dem dey do well if na no dem go know sey make dem do better. Anoda way na through feedback box wey patient go drop der opinion without fear. Sometimes pipu no go talk true face to face but if dem write write am down na better way to hear wetin really dey der mind. Healthcare providers suppose dey check wetin patients dey talk every time, so dem dey go sabi whether dem dey respect wetin patient want. Dem fit still dey observe how healthcare worker dey interact with der patient, supervisor fit waka around dey check how nurse and doctors dey talk to patient, if dem dey lis ten, dey calm and dey allow patient choose, e show sey dem dey do beta. Again, dem fit track how many patient dey come back, if plenty patient dey return or refer others e show sey dem dey happy with how dem dey treat, but if pipu no dey come back e fit mean sey dem no dey satisfied. Metric classification satisfaction rate, number of complete and repeat visit na correct tools to measure how well dem dey respect patient choice. If um health outcome sef dey important, if patient dey get beta well and quick e dey show sey dem dey follow de treatment wey dem? with. Last last dem suppose dey do regular training for healthcare workers to make sure sey dey sabi how to respect different pipu believe, culture and choice. If? no dey show any beta result and pipu dey report sey dem dey treated with respect na sign sey dem dey um successful. So to measure if dem dey respect patient choice na to lis ten well, check feedback, visit track, train staff and make sure sey dem allow dem always dem dey? improve, naso we go fit det beta healthcare wey go favor everybody

social media and other digital platform don become strong tool o wey dey control how pipo dey react wen deseases show face for naija today if pesin sneeze for one karna and put am oline bfor you know am everibodi don go dey fear say new desease don land o dis kain wahala dey hapun becos pipo dey quick believe wetin dem dey see onlin even if na lie um wen disiase like ibola covin nineteen or even laser fever show meni pipo rush go post am online, some go say disease no get cure, som go even say na spiritual attack, odas go even tok say na government plan um all dis kain tok dey increase spanin pipo go begin run up and down, buy medicine no even concern di disease o avoid hospitol or even di attack doctor and nurse na so fear go begin spread pass di disease it sef, but dis same social media fit help pipo if dem dey use am well o. public healt pip health pipo fit re use am take share correct info, dem fit do short video or even voice note or even use funny picture wey go explain watin disease be and how you go take catch pesin and watin to do to avoid am, if den dey use language wey pipo sabi like pigin e go easi make evri bodi understand, dem fit still do work with pipo wey evri bodi dey look like wit vision or actors. if pesin like ten i tok say make we dey wash hand or wear face mask pipo go gree quick o bcos dem dey trust dem no be to just talk anyhow but tu make sure say the message dey clear and tru, na so confiden go com back and pipo go know watin tu do. and anoda better way na tu do monitor watin pipo dey pos for online if pesin post like public health pipo fit quickly reply wit correct info bfor d lie go spread quick, dem suppose dem no suppose wait make evri were don scatter bfor den dey talk tu end am social media and digital flatform na strong tool ifp dem no hanndle am well o e fit cause wahala or big fi fear but if public health pipo sabi use am well e fit savep life, stop fake information and teach pipo ho to protect dem sef na tu use di tool well

you sabi pass correct health information to de public wit out make am like fear or panic health expert and organisations need use better way wey go clear simple and trutful for naija pipo sabi say if you shout tu much pipo go fear or ignor you so to tok complex health matter you go need balance make pipo understand but make no make dem panic. forst make den use simple language o wey pipo fit understand no need use big big grammar or medical words wey go confuse pipo like for example instead of say pojiodivascular disease make you fit say wahala wey dey affect heart heart and blood flow wen message dey clear e dey enter mind well wel o. second, make den dey tok tru but no add pepper if risk dey talk am as e be no need add fear or exaggerate like for example if new sickness show no tok say every body go die, just explain who fit catach am, how e take espre es how e take spread and watin person fit do to protet dem sef, na so pipo go calm down and follow advice dem suppose also fi use local examples and stories wey pipo fit relate wit o, if you wan explain why backsin dey important you fit use story of one mama wey no give her pikin backsin and watin happen, story dey make pipo lis ten and understand better. use trusted pipo tok di message for meni pip places for naija pipo trust dier religious leader, community head or even local radio presenter if den hear message from pesin wey den trust den go beliv am pass bif grammar wey com from stranger. anoda cored way na to use different media, use radio, tv, town hall church, mosques or even social media but make di message sim for evri where o no tok different kaind for radio and anoda for facebook, confusion dey cause fear and finally make den allow pipo ask question if pesin no understand make e ask if health expert answer well e go clear doubt also make den ready correct and false information wey dey spread to pass health message well without cause wahala na tu tok tru o, tok simple and to tok wit respect no scare pipo o teach dem wen pipo understand dem go protect dem sef and oda na so one be better health communicator

to promot correct health information wey dey based on envidence and to fight fate health gist wey dey cause fear everybodi get role to play o health expert government pipo and community leaders na team work go make di message enta everibodi ear and brain first health expert suppose dey tok well and clear dem no go just sit down for office make dem dey com out enter radio, tv, town hall, even social media dey explain heath mata wit simple words make dem break down big grammar so dat market woman, okada man, and evbin pikin go understand, if pesin hear from doctor wey explain well dem go beliv and follow di right tin. second policy makers get power tu make law and support public health campaign, dem fit also help by putin moni for health education program, build platform wey go share only correct health information and make rule wey go funish pipo wey dey sfred fake news government fit uz fit even work wit check campany and den remove fake health post from internet quick. community leaders like religioun leaders, trditional rulers and group het fit help plenty bcos pipo trust dem. if pastor tok for church say no be tru savers e dey kill o pipo go hear, if chief call meeting for billage and explain say dis drug no cure HIV pipo go lisin o, community leaders ger voice wey pipo dey follow so make dem use am spel trut. to counter fake health tok everi bodi fit organize health tok use community center, mosque church or even skull compound do health awayeness, call nurse or health worker con explain tins like hygiene, backsin, bood shapty and how to check correct information. anoda way na tru social media we sharing information from places like NCDC, WHO and hauspitols, use video, cartoon or short vi short stori wey go explain di message in a way wey pipo go enjoy, pipo like entertainment, pipo like entertainment so use am teach. and also make we join pipo on how to tink well, how tu check news, ask question and no just beliv anytin, if one person sabi tu e fi tell ten odas wen health expert, government and community leaders join hand correct heath message go sred pass fake one na so we go dey strong, healthy society wey no dey fear anyhow

fate healing na wen pesin believe say prayer, fasting laying of hants or oda spiritual pawar fit cure sickness e dey based on religous believe say na god wu hire pawar dey heal persin not medicine for naija many pipo dey go church, mosque or native place make dem receve healing tru fate pipo we dey practice fate healing believe say sum sickness na spiritual attack or evbin punishment so d cure go com for spiritual side too, dem go tell you say just believ fail and you go well. sum go use holi water, onti oil, scrpture of evin special prayer session to chez sickness comot unconventional meidcal treatment na watin doctor, nurse or train health worker dey do base on science e dey include pos like um medicine, injection, opation, test and so on, like for example, if you get malaria doctor go ches you and give you anti malaria drug. if you break leg den go arrange xray set di bon and give treatment na tins wey den don pruv say e dey work tru research and experience di real difference betwin di two na approach and envidence. fate healing dey rely on buliv, miracle and spiritual invention intervention while conventional medicine dey rely on science, test and physical envidence, one dey spiritual side di oda dey physical side. anoda difference betwin for health healing di healer no need medical chain e fi be pastor, propet, imam or nativ doctor, but for conventional medicine pesin go skull for years get license and trainin bfor e go fit treat pipo. meni pipo for naija dey combine di two, den fit go hospital and still go pray house but wahala fit hapen wen persin reject medical help totallty bcos of fate like for example ifp peson get pever and instead of hospitol paren carry am go hold for prayer di sickness fit get worse o fate no bad and prayer fit give hope and strenght but e go gud make wu put fate still follow medical advice di tru fate rog work togeda if pesin use sense. if your leg break pray go help your mind but you still need doctor make e set de bone so fate healing and medical and medicine dey different but both dey important in their mind in their own way, make we no use one tru trow way di oda especially wen life dey at risk

different religion get how dem dey take do fate healing and e dey based on wetin dem dey believe say god or higher power fit do to heal persin wey sick for christianity many pipo believe say jesus fit heal pesin true praer and power of olice spirit for church dem dey organize healingr service wia pastor or man of god go lay hand for pesin head pray wit strong fate sometimes speak in tongue and use onting oil, some pipol dey use holy water tu, bible dey impotant and meni dey qwot healing verse like by his stribe we are healed. sum dey fast and pray for dis out god tu show merci and bring healing testimoni dey folow as dem go cum back tu tank god for healing. for islam healing na part of watin prophet mahamad teach moslems believe say alah fit heal anybodi and den dey use qoran dey pray for healing, sum dey use special bask call rokiya wey get power tu drive sikness of shin, dem fit blow small air after reciting tu persin bodi water wey dem dey drink. imam or malam fi do prayer session and sum go use black seed oil, honey or zamzam water all dis and prophet example. everi tin na wit fate say alah dey heal dem go say shifer dey wit alah meanin god dey heal truli. for indizin dem get stre strong believe for spiritual healing tu indo pipo dey believe say sickness fit cum from bad karma or spiritual wahala, dem go go temple go do spi special prayer tu god. dem go chant or use holi arsh wu take part in ritual bat inside secrit river or water. sum dey do pulja were dem go offer food, flower and light lam. fate heaaling dey cum as feast, healinf od bodi and mind and sumtimes as miracle. all the tree religion believe say na fate and power from above dey heal persin, even though metod different, watin join dem be say dem dey pray with believe say healing go happen, sum dey make spiritual and medical treatment but for all fate strong well well